Ondama yoohi, mondama yoohi ohamu adhika oohi dha yoolokathana ngaashi oohi dhoshiwambo noomakende ,oohi dhika ohadhi kala dhili mo tadhi silwa oshimpwiyu komuntu nelalakano lyokudhi tekula dhininge oshiyelelwa nenge tedhi tekula avule okudhi landitha po ye amone mo iimaliwa.

Ondjamba Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti. Ondjamba oshinamwemyo oshinene shina omakutsi omanene. Ondjamba ohayi li omafo, yo ohayi li wo omwiidhi.

Oshikunino osho ehala moka hamu adhika iimeno yayoolokathana , ano hayi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene . Moshikunino iimeno ohayi tekelwa. Yo tayi pewa woo uuhoho wagwana komuntu ngoka teyi sile oshimpwiyu.

Onduli, onduli osho oshiyamakuti shoka shina othingo onde nomagulu omale. Onduli oyi na olwaala olushunga nomayala omatokele. Onduli ohayi li oomwiidhi nomafo.

Oondama dhoohi . Moondama dhoohi ohamu adhika oohi dhayoolokathana ngaashi oohi dhOshiwambo nenge omakende . Aantu mbaka oohi ohaye dhi sile oshimpwiyu dhivule yedhi longithe onga osheelelwa nenge yedhi landithepo yoya monemo iimaliwa.

Oshikunino ,oshikunino olyo ehala moka hamu adhika iimeno ya yoolokathana ya kunwa ano hayi silwa oshimpwiyu komuntu ye mwene. Moshikunino ohamu adhika iiyimati mo ohamu adhika wo iikwamboga. Iimeno mbyoka hayi adhika moshikunino ohayi tekelwa yo ohayi pewa wo uuhoho komuntu ye mwene.

Onkoshi. Onkoshi oyo yimwe yo miinamwenyo mbyono ha ku tiwa iiyamakuti, onkoshi oshinamwenyo oshinene, shimwe shomomaludhi goombishi. Onkoshi oha yi li oonyama, ano ha yi dhipaga iinamwenyo iikwawo. Onkoshi oha yi adhika mokuti.

Oshikunino Moshikunino ohamu adhika iimeno ya yoolokathana ngaashi iiyimati nenge iikwamboga. Iimeno mbika hayi adhika moshikunino ohayi kunwa mo komuntu yemwene ye oye wo he yi sile oshimpwiyu.

Osikola oyo ehala ndyoka lyaalongwa nenge lyaanona hayayi yaka longwe omalaka, omwaalu oshowoo iilongwa yimwe yagwedhwapo. Osikola oyasimana oshoka ohayi patulula omadhiladhilo gaanona , yo taalongo woo aanona shoka yena okutseya.

Oondama dhoohi. Moondama dhoohi ohamu adhika oohi dha yoolokathana ngaashi oohi dhetu dhOshiwambo, oshowo omakende. Oohi ndhika ohadhi tekulwa kaantu, ano hadhi pewa iikulya, dho tadhi opalekelwa wo momeya moka dhi li. Oohi ohadhi tekulwa nelalakano dhi landithwe po nenge dhi longithwe momagumbo onga osheelelwa.

Embakumbaku olyo oshiyenditho shoka shina omatemo konima hashi longithwa okuteta oomwidhi momapya. Embakumbaku ohali kwathele okupulula momapya opo aantu yawape okukuna mo yoya longemo.

Oondama dhoohi. Moondama dhoohi ohamu adhika oohi dha yoolokathana, dha tulwa mo kaantu, ano dhi li mo tadhi silwa oshimpwiyu. Kondama yoohi ohaku kala kwa siikilwa nokanete kombanda hoka ka keelela iiyagaya ko oka keelela wo omakodhi kaaga yakule mo oohi.

Oshikuku shoondjuhwa, ndika olyo ehala moka hamu tekulwa oondjuhwa ano hadhi silwa oshimpwiyu kaantu. Oondjuhwa ndhika ohadhi tekulwa nomalalakano ga yoolokathana ,limwe oondyoka kutya dhi vale omayi ga vule okulandithwa po nenge ga liwe po kaantu, etompelo ekwawo olyo ndika kutya dhi tendule omayi dho oondjuhwa tadhi landithwa po.

Omahala gokutalela po. Omahala gokutalela po ngaka ogo omahala ngoka haga kala gena iinima ya yoolokathana mbyoka tayi pe aantu ohokwe yokukatalela po. Momahala ngaka ohamu adhika iinima ngaashi iiyamakuti nenge iimeno mbyoka ihayi vulu okumonika nuupu.

Ondjamba oyo oshinanwenyo oshinene shoka hashi zi momakuti nomomithitu. Ondjamba ohayi li omwiidhi nomafo hayi longitha eyulu lyawo oku tula mokana.

Oshikunino, oshikunino oyo iimeno mbyoka hayi kunwa komuntu yemwene eteyi sile oshimpwiyu. Iimeno ongaashi ne iiyimati nenge iikwamboga, iimeno mbika ohayi kunwa nelalakano omuntu takunu aningila lye megumbo lyaye nenge aka landithe.

Oshikunino olyo ehala moka hamu kunwa iimeno ya yoolokothana ngaashi iiyimati nenge iikwamboga. Iimeno mbika ohayi kunwa yi na omalalakano ga yoolokathana hayi kunwa ya ningila okuliwa nenge okulanditha.

Oshikunino, oshikunino iimeno mbyoka ya kunwa ya yoolokathana ano ha yi silwa oshimpwuyu komuntu ye mwene. Iikunino oha yi ningwa nomalalakano ga yooloka, yamwe aantu oha ya ningi iikunino ya kune iimeno yawo ya vule oku yi teya ya lye, yo yamwe ohaa kunu woo yaningila omalandithilo.

Oshikuku ehala moka hamutekulwa oombaka, oonkanga nenge oondjuhwa. iinamwenyo mbika ohayi tekulwa nomalalakano gayoolokathana. yamwe Ohaya tekula ya ningila osheelelwa Yamwe Ohaya tekula nelalakano yalandithe

Eshina lyokupulula, eshina lyokupulula ohali longithwa okupulula momapya nenge oku teta omwiidhi miikunino Eshina ndika ohali longithwa uuna uuna oshimeno shoka tashi pumbwa okupululwa nenge oku teta omwiidhi oonshona.

Oshikuku shoondjuhwa omo mehala ndyoka hali tekulilwa oondjuhwa ano hadhi pewa omeya niikulya kaantu. Oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalalakano gayooloka dhimwe ohadhi tekulwa aantu ya ningila oshiyelelwa dho dhimwe ohadhi tekulwa nelalakano lyokulanditha omayi nenge uuyuhwena.

Oonzi, oonzi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hadhi munwa komagumbo gomiti nenge koohambo. Oonzi ohadhili omwiidhi dho ohadhinu omeya oonzi ndhika ohadhi munwa molwaashoka omuntu okwahala akale ena iinamwenyo ye moshigunda nenge tedhi tekula aningila okudhilandithapo.

Iiyamakuti, Iiyamakuti mbika oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti nomofuka. Iinamwenyo mbika yimwe ohayi li oomwiidhi nomafo yo yomwe tayi li onyama ano tayi dhipaga iinamwenyo iikwawo. Iiyamakuti oya simana unene oshoka ohayi eta aantu taya zi komahala gayoolokathana yeye yatalelepo iinamwenyo mbyoka osho woo omahala.

Oshikunino shiimeno, oshikunino shiimeno ndika ehala mpoka hapu adhika iimeno ya yoolokathana ngaashi iiyimati nenge iikwamboga. Iimeno mbika ohayi silwa oshimpwiyu komuntu ye mwene heyi tekele omeya ye teyi pe uuhoho. Iimeno mbika ohayi kunwa nee ya ningila oku lya nenge omalandithilo.

Okuti! Okuti olyo ehala ndyoka lyili kokule nomagumbo lyo olyili kokule nondoolopo. Mokuti ohamu adhika oondundu, omamanya oshowo iiyamakuti. Okuti olyo ehala ewanawa noku talela po oshoka oho mono mo iinamwenyo ya yoolokathana ngweye to zimo wo wuna onzeyo oyindji.

Okuti olyo ehala ndyoka lili kokule nomagumbo lyo olili kokule nondoolopa. Ohamu adhika omiti, oondundu osho wo iinamwenyo ya yooloka. Okuti ehala ewanawa nokutalela po oshoka olina iinima oyindji ya yoolokathana ngoye oho zimo wo wuna ontseyo oyindji.

Oshikunino shoohi Oshikunino shoohi ndika ehala lyokutekulila oohi dha yoolokathana. Oohi ndhika ohadhi tekulwa kaantu , tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa wo omeya. Oohi ngele dha tekulwa , ohadhi landithapo dho dhimwe ohadhi longithwa woo onga osheelelwa.

Oondjuhwa odho oludhi lwoshinamwenyo shoka shomoodhila. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga tenduka e taga ningi uuyuhwena. Oondjuhwa ohadhi li iimeno nosho woo ohadhi nu omeya. Oondjuhwa ohadhi vulu kutekulwa dhikale osheelelwa nenge dhininge ongeshefa yomuntu.

Okuti. Okuti ndika ehala lili kokule naakwashigwana ha li adhika muna oondundu ,omamanya ,iihwa osho wo omiti. Mokuti omuna uumeya uushona ndele kamunasha omeya ogendji. Mokuti ohamu kala mwa kukuta mo ihamu lokwa naana .

Oshikunino shiimeno, oshikunino shiimeno nguka ogo omukalo gwokukuna iimeno ya yoolokathana etoyi sile oshimpwiyu, iimeno mbino ya yoolokathana ohayi pumbwa oku silwa oshimpwiyu tayi pewa omeya ga gwana oshowo uuhoho, oshikunino oho vulu oku kuna mo iiyimati oshowo iikwamboga

Okuti, okuti olyo ehala ndyoka lyi li kokule noondolopa lyo olyili kokule naantu. Mokuti oha mu adhika iinamwenyo ya yoolokathana, muna oondundu, omamanya, iihwa osho woo omiti. Mokuti muka omuna omakololo giinamwenyo moka ha mu holamwa nenge hamu kala iinamwenyo.

Oshikunino shoohi Oshikunino shoohi ndika ehala mpoka hapu tekulwa oohi dha yoolokathana hadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene. Oohi ndhika ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa wo mpoka momeya moka hadhi kala. Elalakano lyokutekula oohi ndhika odhi koke dhi vule okukala osheelelwa nenge dhi vule okulandithwa po.

Oshikunino shoohi. Oshikunino shoohi ndika olyo ehala moka hamu tekulilwa oohi dha yoolokathana, ano hadhi silwa oshimpwuyu komuntu ye mwene. Oohi ohadhi tekulwa nee tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa woo momeya moka dhili. Oohi ohadhi tekulwa dhi wape dhikoke dho dhi kale osheelelwa nenge dhi landithwe po woo, opo aantu ya mone mo iimaliwa.

Ondoolopa. Ondoolopa ndika olyo ehala moka hamu adhika iinima ya yoolokathana noyopashinanena. Mondolopa ohamu adhika omatungo omanene goosikola, goongeleka oshowoo omagumbo. Mondolopa ohamu adhika wo iinima ya yoolokathana ngaashi oositola.

Oondundu odho evi ndyoka lyalonda lyivule ekwawo. Koondundu ohaku adhika omiti , iihwa oshowo omakololo moka hamu kala iinamwenyo . Koondundu ohaku kunguluka omeya ngoka hage ya ga gongale pevi , ga nuwe kiinamwenyo. Oondundu ohadhi adhika momithitu oshowo mokuti.

Ondjamba osho oshinamwenyo oshinene hashi kala mokuti. Ondjamba ohayi vala uundjambona, haye wu sile oshimpwiyu yoyene. Oondjamba ohadhi li oomwiidhi nomafo. Oondjamba ohadhi iyogo muundombe womeya dho omo hadhi nu wo.

Oonyanga Oonyanga odho dhimwe dhomiikwamboga, ano odho dhimwe dho miimeno mbyoka hayi kunwa moshikunino. Oonyanga ohadhi pumbwa okutelekwa nenge okutetwa muupambu uushuushuuka manga inaadhi liwa. Oonyanga ohadhi kwathele okuhwepopaleka uundjolowele waantu. Koonyanga oku na wo omafo ngoka haga liwa, haga tetwa, ndele taga telekelwa miikulya.

Oshikunino sho oohi ,oshikunino sho oohi ndika ehala lyo ku tekulila oohi dhayolokathana ,oohi ohadhi tekulwa paku pewa iikulya dho tadhi opalekelwa wo omeya .Oohi ngele dha tekulwa ohadhi vulu okulongithwa onga oshiyelelwa dho ohadhi dhilandithwa wo dhi ete po oshimaliwa.

Iimeno oyili pamaludhi gaali, opuna iiyimati po opuna iikwamboga. Iimeno mbika omiti dhoka hadhi kunwa komuntu yemwene ete yi sile oshimpwiyu, iimeno ohayi silwa oshimpwiyu uuna tayi pewa omeya, uuhoho yo tayi helelwa wo pomakota

Oondjuhwa ohadhi tekulwa kaantu opo dhivule okweetapo omayi nenge dhininge osheelelwa shaantu. Oondjuhwa ohadhi longithwa wo onga omukalo gokweetapo iimaliwa ,pakudhilandithapo nenge okulandithapo omayi gadho opo wuhumithe komeho onkalamwenyo.

Oshikunino shoohi. Oshikunino shoohi osho nduno omukalo gwokutekula oohi nenge gokukokeka oohi. Oshikunino shoohi ohashi adhika pomahala ga yoolokathana mpoka pu na omeya taga vulu okulongithwa ethimbo kehe. Iikunino yoohi ohai kwathele aakwashigwana mokulanda osheelelwa, yo ohayi kwathele wo omunangeshefa mokulanditha oohi e ta mono mo okashona kokamaliwa.

Oshikuki osho oshikulya shoshitowale hashi longwa momboloto e tashi tilwa osuuka kombanda. Oshikuki ohashi ulike enyanyu. Unene piituthi yenyanyu aantu ohaya gandja nenge ohaa landa iikuki oyo ya lye. Iikuki ohayi liwa nee ngaashi pomavalo, oshowo poohango nenge piituthi yomazalo gomaguwo.

Oshikunino. Oshikunino ndika olyo ehala mpoka omuntu hakunu omiti e te dhi sile oshimpwiyu ye mwene. Iimeno mbika oha hi silwa oshimpwiyu ta yi tekelwa momeya ,ta yi helelwa yo ta yi pewa wo uuhoho wa gwana . Iimeno mbika ha yi kunwa oyi li pomaludhi gaali. O pe na iiyimati niikwamboga .

Oondama dhoohi. Oondama dhoohi ndika olyo ehala lyo ku tekulila oohi . Oohi dhi tekulwa nee kaantu ta dhipewa iikulya dho ta dhi opalekelwa omeya .oondama dhoohi oha dhi kwathele wo aantu. Ohadhi kwathele aantu okugandja osheelelwa dho ohadhi etapo oshimaliwa sho ta dhi landithwa.

Oshikwiila osha tseyika nawa onga omboloto yOshiwambo . Oshikwiila ohashi ningwa tashi zi muusila womahangu . Omuntu ngele toningi oshikwiila oho pumbwa iinima yayoolokathana ngaashi uusila womahangu , osuuka, omongwa, omagadhi nomeya.

Iimeno. Iimeno mbika oyo omiti ndhoka ha dhi kunwa komuntu yemwene. Iimeno oha yi pumbwa oku silwa oshimpwiyu. Iimeno oha yi pumbwa uuhoho noshowo omeya.

Iilongithomwa Iilongithomwa oyo iinima mbyoka hayi longithwa momikalo dha yoolokathana momagumbo, oshiholelwa iipundi, oombete, iitaafula nomakopi. Iinima ayihe mbika ohayi longithwa wo momikalo dha yoolokathana momagumbo.

Embakumbaku, embakumbaku shika osho osheenditho shoka hashi tulwa omatemo konima ngoka haga ka teta mo omwiidhi nenge ga pulule momapya. Omambakumbaku ngaka ohaga tete mo omwiidhi go taga pulula momapya opo yalongekidhile aantu oku kuna.

Oshikunino shoohi. Oshikunino shoohi olyo ehala moka hamu tekulilwa oohi, ano dhili mo tadhi silwa oshimpwiyu komuntu. Oohi ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa wo omeya moka dhili. Oohi ndhika ohadhi tekulwa dhi koke dhi valathane, dhi vule okulandithwa po, dho dhimwe tadhi ningi dhokulya.

Onduli osho oshinamwenyo oshile shina omagulu omale nothingo onde. Onduli oyina olwaala olushunga li na uutotongwa uutokele. Onduli ihayi adhika mokati kaantu ihe ohayi adhika mokuti. Onduli oshinamwenyo shoka hashi li omwiidhi nomafo gomiti.

Okadhiya koohi. Okadhiya koohi ndika olyo ehala moka hamu tekulwa oohi dha yoolokathana ,hadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene. Oohi ndhika ohadhi silwa nee oshipwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa woo momeya moka dhili. Elalakano lyoku tekula oohi ndhika odhi koke dhi wape dhi ninge osheelelwa nenge dhi vule okulandithwa po.

Iimeno, iimeno mbika odho omiti ndhoka omuntu hakunu ye mwene, ye tedhi sile oshimpwiyu. Iimeno ongaashi nee omatama, omiti dhomayapula oshowo omiti dhoongongo. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu pa ku pewa omeya yo tayi pewa wo uuhoho.

Oshikunino shoohi ndika ehala moka hamu tekulwa oohi dhayoolokathana, hadhi tekulwa dhininge osheelelwa nenge dhilandithwe. Oohi ohadhi tekulwa tadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene, tedhi pe iikulya, etedhi opalekele omeya moka dhili.

Embakumbaku Embakumbaku olyo osheenditho shoka hashi pulula momapya. Oha li pulula mepya nee tali tetemo omwiidhi osho woo uuhwa mboka wamena mo. Ohali kwathele okukalitha evi lya halakana nawa lyo olya yalakana muvule oku kunwa.

Oshikunino shoohi, ndika olyo ehala lyokutekulila uuhi uunshona wayoolokathana dhika ninge woo oohi oonene. Oshikunino shoohi ohashi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene tape oohi iikulya ye tedhi wapalekele woo omeya. Oohi dhino ohadhi kalongithwa onga osheelelwa nenge dhininge dhokulanditha dheete po oshimaliwa.

Embakumbaku, embakumbaku olyo oshiyenditho hashi longithwa okupulula mepya. Oha li pulula mepya opo li halakanithe evi lyi kale lyi thike pamwe opo lyi wape okukunwa. Ohali kwathele aantu momikalo dha yoolokathana, yamwe oha ye li longitha okupulula mepya na yamwe oha ye li yungulitha iilya opo yi wape okuyelwa.

Oshikuku shoondjuhwa! Oshikuku shoondjuhwa nguka ogo omukalo goku muna oondjuhwa, ano oondjuhwa hadhi tekulwa, dhi koke dhi ninge omayi, dho dhi tendule nenge omayi ga landithwe po. Oondjuhwa dhino nge tadhi munwa oha dhi vulu oku eta po oshimaliwa, dho tadhi eta po omayi, dho ohadhi eta po woo osheelelwa.

Oshikunino sho oohi ,oshikunino sho oohi ndika olyo ehala moka hamu tekulwa oohi dhayoolokathana tadhi silwa oshimpwiyu koomuntu yemwene. Oohi dhika ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa omeya. Oohi ohadhi tekulwa dhi ninge po oshiyelelwa nenge dhi landithwe dhi ete po iimaliwa.

Owelwitchia, welwitchia shika osho oshimeno shimwe hashi adhika moNamibi Desert. Oshimeno shi na omafo omakukutu sho oshina omidhi omile dhokuhadha omeya kohi yevi. Owelwitchia ohayi vulu okuninga oomvula dha adha pune inaayi mona nande eta lyimwe lyomeya, ndele ohayi longitha owala omidhi dhawo okuhadha omeya kohi yevi.

Iikulya yoshiwambo, yimwe yomiikulya yoshiwambo ndjoka yasimana ongaashi oshimbombo, omboga, nomakunde. Oshimbombo ohashizi miilya, omboga ohayizi momboga nomakunde ohagazi momakunde.

Okuti, okuti ehala ndyoka lyili kokule noondoolopa ano lyili kokule nomagumbo gaantu. Mokuti ohamu adhika oondundu, omiti, omamanya, niihwa, moondundu ohamu adhika woo uundombe womeya moka hamu kanwa iiyamakuti.

Iimeno omiti ndhoka hadhi kunwa komuntu yemwene , etedhi sile oshimpwiyu yemwene . Iimeno oyili pamaludhi gayo, ngaashi iiyimati niikwamboga. Iimeno ayihe mbika ohayi pumbwa okupewa omeya , uuhoho oshowoo okutudhwa omwiidhi pomakota.

Oondundu, oondundu odho evi ndjoka lilipo lyafa lyayeluka. Oondundu ohadhi adhika muushimba. Koondundu ohaku adhika omiti nomakololo woo moka hamu kala mwa holama iimuna nenge iiyamakuti. Oondundu ohadhi kongoloka omeya guuka pevi.

Ofuka ehala ndyoka lyakukuta , li na omeya omashona, lyo oli na iihwa osho wo omiti. Mofuka ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi ookaandje, ooshimbungu osho wo iiyamakuti oyindji.

Oongombe, oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yasimanekwa moshilongo shetu shaNamibia. Oongombe ohadhi kwathele aakwashigwana moku gandja omahini, onyama nosho woo omizalo kaantu shoka hadhi ziilile kiipa yadho. Oongombe ohadhi longithwa woo komagumbo gomiti nokoohambo oku pululithwa momapya.

Iimeno oyo omiti dhoka hadhi kunwa komuntu ye mwene, ye tedhi sile oshimpwiyu. Iimeno ohayi silwa oshipwiyu pakutekelwa omeya, yo tayi pewa wo uuhoho. Iimeno oyi li pomaludhi ga yoolokathana ngaashi omatama, oomboga oshowo oongongo.

Oshikunino shiimeno Oshikunino shiimeno ndika olyo ehala moka hamu kunwa iimeno ya yoolokathana, yo tayi silwa oshimpwiyu komuntu. Iimeno mbyoka hayi kunwa ongaashi nee iiyimati osho wo iikwamboga. Iimeno mbika ohayi silwa oshimpwiyu tayi pewa uuhoho, tayi helelwa yo tayi tekelwa wo omeya ga gwana.

Embakumbaku, shika osho oshiyenditho shoka hashi tulwa omatemo konima ngoka haga longithwa okuteta mo oomwiidhi go taga pulula wo momapya nomiikunino. Oshiyenditho shika ohashi tete po oomwiidhi sho tashi yelekanitha wo evi mu wape oku kunwa iimeno nenge iilya.

Okuti ndika olyo ehala ndyoka lya mbwalangandja hamu adhika omiti omishona ,uuhwa noondundu. Mokuti ihamu monika naana omeya ogendji, ohapu kala owala pena uumeya uushuushuuka. Mokuti omuna evi lya kukuta noonkondo nolundji iha mu lokwa.

Iimeno, Iimeno oya simana monkalamwenyo dhaantu nomoonkalamwenyo dhiinamwenyo, iimeno yimwe ohayi mene ku yo yene omanga yimwe hayi mene ya kunwa komuntu. Iimeno mbyoka ya kunwa komuntu ohayi pumbwa okusilwa oshipwiyu mokuyi pa omeya osho wo mokuyi pa uuhoho.

Omatyofa. Omatyofa mbika oyo iipundi mbyoka yalongwa momatalashe nomomalapi . Iipundi mbika ohayi adhika unene momagumbo gomondoolopa. Iipundi mbino oya simanekwa kaantu mboka yena uuvu oshoka ohaya kalako ya vululukwa nombili.

Ondama yomeya olyo ehala lyambwalangandja li na omeya. Omeya ngano ohaga vulu okukwathela aakwashigwana, iimeno niinamwenyo. Omeya ngaka ohaga vulu ne oku etelela oohi dhoka tadhi liwa kaantu ayehe nosho woo omeya ngoka taga nuwa kiimuna nosho woo okutekela iimeno.

Ongolo osho oshinamwenyo shoka shina oludhi lwoonkambe. Ongolo ontokele yina iiyala iiludhe ohayi adhikwa mokuti yo ohayi li omwiidhi nomafo.

Iimeno Iimeno mbika oyo iinima mbyoka hayi kunwa komuntu yemwene eteyi sile oshimpwiyu. Iimeno oyili nee pamaludhi gaali , opuna iikwamboga niiyimati. Iikwamboga oyo iimeno mbyoka hayi kunwa yo tayi pumbwa oku telekwa manga inoo yi lya. Iiyimati iimeno mbyoka hayi kunwa etayi tulako oshiyimati hashi liwa itaashi pumbiwa okutelewa.

Oontangu odho dhiimwe dho miinamwenyo myoka hayi adhika momeya hayi liwa. Oontangu uuhi wumwe wuli po uushushuka hawu adhika momeya gefundja nenge metale. Oontangu oha dhi kwatwa momeya aantu tatu kedhi lya komagumbo onga oshelelwa nenge tatu dhi landitha po ko yakwetu.

Ondjuhwa. Shika osho oshinamwenyo, shomoludhi guudhila. Ondjuhwa ohayi vala omayi, ngoka haga tendula etaga ningi po uuyuhwena. Oondjuhwa oha dhi li oontanga, osho wo omafo, dho oha dhi nu omeya. Oondjuhwa ohadhi vulu okulongithwa onga osheelelwa, dho ohadhi landithwa wo dhi ete po oshimaliwa.

Oshikunino shoohi Oshikunino shoohi ndija olyoo ehala mpoka haputekulwa oohi dha yoolokathana, hashi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene. Oohi ndhika ohadhi tekulwa dhikoke , dhiwape okuvalathana , dhimwe dhikalandithwepo dho dhimwe tadhi ningi wo dhokulya.

Oondundu! Ondundu olyo ehala ndyoka lya yeluka, ha li adhika uunene muushimba. Koondundu oha ku adhiki omiti, iihwa osho woo omamanya. Oondundu odha simana oshoka omo hamu holama iinamwenyo mo oko woo haku kunguluka omeya.

Okuti. Okuti olyo ehala ndoka lyili kokule noondoolopa, lyo lyili kokule nomagumbo. Mokuti ohamu adhika iinima ya yoolokathana ngaashi: oondundu, omamanya, omiti, niihwa. Mokuti ohamu adhika wo iiyamakuti. Ano iinamwenyo mbyoka hakuti wa, oya nika oshiponga, na itayi vulu okukala hayi zi popepi naantu.

Oshikunino shiimeno. Oshikunino shiimeno, ndika olyo ehala moka omuntu ha kunu iimeno ya yoolokathana ngaashi iiyimati nenge iikwamboga, ete yi sile oshimpwiyu yikoke. Iimeno mbika ohayi silwa nee oshimpwiyu omuntu teyi tekele omeya ga gwana, ye teyi pe uuhoho opo yi vule okuhuma komeho.

Iimeno Iimeno oya simana oshoka oyo hayi tu humitha komeho monkalamwenyo. Iimeno oyo hayi tupe ombepo yokufutha yo oyo woo hayi tupe iikulya yokulya. Iimeno oya pumbwa okusilwa oshipwiyu opo tuyi kaleke po kombanda yevi.

Iimeno. Iimeno ohayi tu kwathele moonkalamwenyo dhetu. Iimeno ohayi tu kwathele okutupa ombepo ndjoka hatu fudha, yo ohayi tukwafele wo okutupa iikulya. Iimeno ohayi kwathele niinamwenyo. Iinamwenyo ohayi fudha ombepo tayi zilile miimeno, yo ohayili wo omafo giimeno.

Oshikunino, oshikunino iimeno mbyoka ya kunwa komuntu eteyi sile oshimpwiyu. Iimeno mbika ongaashi nee; iiyimati nenge iikwamboga. Iimeno mbika ohayi silwa oshimpwiyu tayi pewa omeya ga gwana, yo tayi pewa wo uuhoho.

Onduli. Onduli osho oshinamwenyo oshile, shi na othingo onde, nomagulu omale. Onduli ohayi adhika mokuti, moka yili mo tayi lile mo omafo, noomwiidhi.

Ondjugo. Ondjugo oyo yimwe yomoondunda ndhoka dha simana unene megumbo lyOshiwambo. Egumbo lyOshiwambo ihashi shiwa lyi kale kaalina ondjugo, oshoka pondjugo opo hapu longelwa iilonga oyindji. Mondjugo omo hamu kala okanona uuna kavalwa ka tegelela ka pite pondje, po pondjugo opo woo hapu gwayekelwa omufuko eta zalekwa oshiteta.

Oondundu odho omahala ngoka omaale. Oondundu ohadhi longithwa kiinamwenyo oshoka iinamwenyo oyindji omo hayi holama. Oondundu ohadhi kunguluka wo omeya ngoka haga longithwa okunuwa kaantu osho wo kiinamwenyo.

Iimeno mbika oyo omiti ndhoka hadhi kunwa komuntu yemwene ye tedhi sile oshimpwiyu. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu tayi pewa uuhoho yo tayi pewa omeya ga gwana. Iimeno ohayi pumbwa esiloshimpwiyu lya gwana opo yi vule okukoka yi hume komeho yo yi ka tule ko iiyimati.

Embakumbaku osho osheenditho shoka hashi longithwa okupulula nenge okuteta oomwiidhi momapya. Omambakumbaku ohaga pulula momapya opo evi li kale lya lalakana, lyo li wape okukunwa.

Oshikunino shoohi. Oshikunino shoohi ehala moka hamu tekulwa oohi dhayoolokathana, dhi koke dho dhiwape dhininge onyama yosheelelwa, nenge dhikalandithwepo. Oshikunino shoohi ohashi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene, tape oohi iikulya, ye ta opaleke omeya moka dhili.

Ondjuhwa yOshiwambo. Ndjika oyo ondjuhwa ndjoka ya tekulwa megumbo lyOshiwambo. Uuna ya sa ne ohayi telekwa nawa, hayi tetwa momukalo ngoka gu uka etayi telekwa nawanawa nawa mondjove. Ondjuhwa ndjika ohayi hukililwa metiti, ano moshiyuma shoka sha hongwa meloya.

Omboga. Omboga osho oshimeno shoka hashi kunwa komuntu yemwene , dho dhimwe ohadhi mene wo kudhodhene. Ope na oomboga dha yoolokathana ngaashi omboga yoshiwambo, omutete osho wo omboga ndjoka hakuti wa okembidji.

Omuthitu, omuthitu olyo ehala ndyoka li li kokule nomagumbo lyo oli li kokule nondolopa. Momuthitu ohamu adhika iinamwenyo ya yolokathana, omu na omiti odhindji, iihwa noshowo nomamanya. Momuthitu omu na wo omakugulukilo gomeya.

Oshikunino shiimeno, nguka ogo omukalo ngoka aantu haya kunu iimeno ya yoolokathana yo taye yi sile oshimpwiyu. Aantu ohaya kunu nee iimeno ngaashi iiyimati osho woo iikwamboga.

Embakumbaku, mbakumbaku shika osho oshiyenditho hashi tulwa omatemo konima ngoka haga tete mo oomwiidhi nenge haga pulula momapya. Omambakumbaku ngaka ohaga pulula momapya ga vule ga yelekanithe evi lyi wape okukunwa, aantu yaka teye iilya.

Omuthitu Ndika olyo ehala ndyoka hali adhika kokule noondoolopa moka hamu kala mu na omiti nenge oomwiidhi. Momithitu muno ohamu adhika nee iinamwenyo ya yoolokathana nolundji ohamu kala mu na omahala ge na omeya.

Oshikunino. Oshikunino olyo ehala moka hamu adhika iimeno ya yoolokathana ngaashi iiyimati nenge iikwamboga. Moshikunino iimeno ohayi pumbwa okusilwa oshimpwiyu komuntu yemwene teyi tekele omeya ga gwana, ye teyi helele, ye teyipo wo uuhoho.

Ongolo, ongolo osho oshinamwenyo sholudhi lwoondoongi, shina omayala omatokele nomaluudhe. Ongolo ohayi kala mokuti, hayi li omwiidhi nomafo.

Oshikunino shoohi Oshikunino shoohi ndika ehala mpoka hali tekulilwa oohi dha yoolokathana, ano hadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene. Hedhi sile oshimpwiyu tedhi pe iikulya ye tedhi opalekele wo momeya moka dhi li. Oohi ndhika ohadhi tekulwa opo dhi koke, dhi wape okuninga osheelelwa nenge dhi landithwe po dhi ete iimaliwa.

Oohi Oohi ohadhi adhika momeya. Ohadhi longithwa onga osheelelwa, yo yamwe ohaye dhi landitha, opo ya vule oku eta po iimaliwa poshitaafula. Oohi ohadhi kwathele aantu oyendji moonkalamwenyo dhawo. Yamwe ohaya mono mo iimaliwa yi ikwathele moonkalamwenyo, omanga yamwe ohaye dhi longitha onga osheelelwa.

Ondjuhwa, ondjuhwa shika osho oshinamwenyo sho momaludhi goodhila shoka hashi tekulwa komuntu yemwene. Ondjuhwa ohayi tekulwa komuntu tayi pewa iikulya yo tayi pewa woo omeya gokunwa. ondjuhwa uuna ya koka ohayi longithwa onga osheelelwa nenge yilandithwe po, yi e te po oshimaliwa.

Iimeno, iimeno mbika oyo omiti dhoka hadhi kunwa komuntu yemwene, ye tadhi sile oshimpwiyu. Iimeno yimwe ohayi kunwa pevi omanga yimwe ohayi kunwa moondooha mboka hawu itulilwa tawu tonatelwa komashina, wo tawu pewa woo omeya niikulya komashina.

Oshikunino, oshikunino olyo ehala moka hamu kunwa iimeno yayoolokathana ngaashi iiyimati nenge iikwamboga. Iimeno mbika ohayi kunwa nee nomuntu ena elalakano a menithe iimeno ya ye yokulya megumbo nenge yilwe e keyi landithe po.

Iihongomwa Iihongomwa mbika oyo iinima mbyoka hayi hongwa niiti. Iihongomwa ongaashi : iipundi, iitaafula nomatemba. Iihongomwa ohayi longithwa unene oshoka oya kola yo ohayi kalelele ethimbo ele.

Oongombe Oongombe odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka hayi vulu oku munwa kaantu . Oongombe ohatu dhi muna oshoka ohadhi tu pe omahini, ohadhi tu pe onyama, dho ohadhi tu pe woo oshipa shasho shoka ha tu vulu oku ninga mo iikutu. Oongombe ohatu dhi longitha oku pulula momapya.

Oshikunino shoohi . Oshikunino shoohi oshinima shoka hashi totwapo komuntu yemwene tatulamo oohi etakala tedhi tekula. Oohi ndhino ohadhi tekulwa nee tope oohi iikulya dhivule oku koka . Oshikunino shoohi ohashi kwathele aantu yakale yena osheelelwa sho ohashi kwathele wo aantu yamone oshimaliwa yiikwathele monkalamwenyo dhawo.

Iikwamboga oyo iimeno mbyoka hayi kunwa komuntu nenge hayi mene yoyene . Ohayi pumbwa okutelekwa manga inooyi lya. Omaludhi giikwamboga ongaashi omboga yOshiwambo , omutete, iihakautu , iikapa oshowoo omboga .

Ongalangombe, ongalangombe shino oshimwe shomiinamwenyo mbyoka yomokuti hashi li omwiidhi. Ongalangombe oshinamwenyo oshinene shatya omagonga omanene. Ongalangombe oha yi li omwiidhi yo oyi hole woo momeya.

Oshikunino shoohi Oshikunino shoohi ndika olyo ehala mpoka hamu tekulilwa oohi dha yoolokathana, ano hadhi silwa oshimpwiyu komuntu ye mwene. Oohi ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi pewa iikulya, dho tadhi opalekelwa woo momeya mpoka dhili. Oohi dhika ohadhi tekulwa opo dhi wa pe oku koka , dhi vule oku ninga osheelelwa nenge dhika landithwe po ,opo aantu ya mone mo iimaliwa.

Okuti. Okuti olyo ehala ndjoka lili kokule noondoolopa , lyo oli li kokule nomagumbo gaantu. Mokuti ohamu adhika iiyamakuti, oondundu, omiti oshowo omamanya. Mokuti omuna nduno iiyamakuti ya yoolokathana ngaashi ookaandje, oonkoshi, oshowo oondjamba nomayoka.

Okashina kokupulula. Haka oko okashina hoka haka longithwa okupulula momapya nenge okupulula miikunino. Okashina haka ohaka longithwa uuna ehala ndjoka lya pumbwa okupulwa kalishi enene.

Embakumbaku, embakumbaku shika osho osheenditho shoka hashi longithwa okupulula momapya ,ano hashi tetemo oomwiidhi sho tashi halakanitha evi . Embakumbaku ohali opoleke nenge ohali pulula momapya opo evi likale lya halakana muwape okukunwa.

Ombwa yomomeya, ombwa yomomeya osho oshinamwenyo shoka hashi a dhika komunkunkulo gwefuta. Moshilongo shetu shaNamibia ohayi a dhika moMbaye, moSiwakopo osho woo moLiindili. Ombwa ndjika yomomeya ohayi zi omagadhi ngoka haga kwathele aantu okwaaluka iilala, go ohaga panga woo omakutsi.

Omatama, omatama ogo gamwe gomiimeno mbyoka hayi kunwa. omatama ogeli pamaludhi gaali. Opuna omatama gOshiwambo nomatama gopashindowishi. Omatama oha gavulu okumena gogene momapya gOshiwambo, go ohaga vulu wo okukunwa. Omatama ohaga longithwa mokuteleka iiyelelwa.

Oshikunino shiimeno Oshikunino shiimeno ndika ehala lyina iimeno ya yoolokathana ngaashi iiyimati nenge iikwamboga. Iimeno mbino ngele ya kunwa ohayi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene, teyi sile oshimpwiyu, teyi pe uuhoho, ye teyi tekele wo omeya ga gwana.

Embakumbaku osho osheenditho hashi longithwa okuteta mo oomwiidhi sho tashi pulula momapya. Omambakumbaku ohaga tete mo oomwiidhi go taga yalakanitha evi li wape okukunwa.

Iimeno, iimeno oyo omiti dhoka hadhi kunwa komuntu ye mwene. Iimeno ohayi pumbwa oku silwa oshimpwiyu, ano tayi tulwa uuhoho noku tekelwa omeya komuntu. Iimeno ohayi kwathele aantu moku gandja iikulya ngashi, omatama, omayapula noongongo. Iimeno ohayi etapo wo iimaliwa sho tayi landithwa.

Oshikunino shoohi Oshikunino shoohi ndika olyo ehala lyokutekulila oohi dha yoolokathana, ano hadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene. Hedhi sile oshimpwiyu pa ku dhi pa iikulya, ye tedhi pe wo omeya ga yela. Oohi ohadhi vulu ihe okulongithwa onga osheelelwa dho tadhi landithwa wo dhi ete po oshimaliwa.

Oongombe. Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hatu adha komagumbo gomiti nenge koohambo . Oongombe ohadhi tupe omahini, onyama oshowo oshipa shayo shoka hatulongitha okuninga omizalo.

Oshikuku shoondjuhwa, oshikuku shoondjuhwa, ehala moka omuntu ha tekula ondjuhwa, tedhi sile oshimpwiyu ye mwene. Ondjuhwa ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi pewa omeya osho wo iikulya, dho tadhi opalekelwa pehala mpoka hadhi kala. Oondjuhwa dhika ohadhi tekulwa dhi wape omayi ga landithwepo nenge uuyuhwena wu landithwepo, opo wu etepo iimaliwa.

Okuti Okuti olyo ehala ndoka lyili kokule nondoolopa. Mokuti ohamu adhika oondundu, omamanya, omiti oshowo iinamwenyo yiiyamakuti. Okuti olyo ehala ndoka ewaanawa nomuntu ngele uuna to talele po omahala ga yoolokathana. Mokuti oho mono mo iinamwenyo oyindji, ngoye to zimo wo wiilonga mo iinima oyindji.

Omuthitu, omuthitu ndika olyo ehala ndyoka lili kokule naantu kamuna omagumbo omuna owala omiti, iihwa oshowo oomwiidhi. Momuthitu omo hamuyi iimuna yikalithwe omo hayili oomwiidhi yo tayinu omeya.

Okuti Okuti olyo ehala ndoka lyili kokule nomagumbo no nondoolopa. Mokuti ohamu adhika uundombe womeya, oondundu, omamanya ,omiti oshowo iinamwenyo mbyoka haku tiwa iiyamakuti.

Oongombe Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya simanekwa momuthigululwakalo gwAanamibia. Oongombe ohadhi kwathele aakwashigwana okuya pa iikulya, ngaashi omahini nonyama. Oongombe ohadhi kwathele wo okupulula momapya.

Oshikunino shoohi olyo ehala mpoka hamu tekulwa oohi dhayoolokathana, ano oohi hadhi silwa oshipwiyu kaantu. oohi dhika ohadhi tekulwa dha ningilwa, aantu ya wape oku mona oshiyeelwa ,dho dhimwe ya kedhi landithapo, ya mone iimaliwa.

Oshikunino shoohi, shika osho oshikunino shoka hashi kala shina oohi tadhi tekulwa dhi vule oku huma komeho. Iikunino yoohi ohayi kwathele aakwashigwana oku mona oshiyelelwa, yo ohayi kwathele wo aakwashigwana oku mona iimaliwa. Iikunino yoohi oya simana oshoka ohayi humitha komeho onkalamwenyo dhaantu.

Oshikunino shoohi olyo ehala ndyoka hamu tekulilwa oohi dhomaludhi ga yoolokathana hadhi tekulwa opo dhi ninge oshiyelelwa nenge dhi ninge dhokulandithwa. Oohi ohadhi tekulwa tadhi silwa oshimpwiyu komuntu, tedhi pe iikulya ye toopaleke omeya moka dhi li.

Onkoshi osho oshinamwenyo shomokuti shoka hashi li onyama. Onkoshi ohayi hupu mokulya iinamwenyo iikwawo nomokunwa omeya moondombe mokuti moka. Onkoshi oshinamwenyo shimwe shina oonkondo sho oshina ondapo.

Okuti. Mokuti omuna iinima ya yooloka thana ngaashi omiti, iihwa, oombutu, nomamanya. Mokuti ohamu adhika uundombe uushona wo meya mboka hawu longithwa kiinamwenyo, hayi ka nwamo.

Oongombe, oongombe odho iimuna mbyoka ha ya adhika komagumbo gomiti osho woo koohambo. Oongombe oha dhi longithwa oku pulula momapya dho hadhi kandwa woo omahini ngoka ha ga liwa. Oongombe uuna dha sa oha dhi ningi po oshiyelelwa, yo oshipa shayo tashi longithwa woo oku ninga iizalomwa.

Oshikunino shoohi, oshikunino shoohi ndika olyo ehala ndyoka hapu tekulilwa oohi dhayookathana ano hadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwena, tedhipe iikulya ye tedhoopalekele momeya moka dhili. Oohi ndhika ohadhi tekulwa dhi wape dhi ninge osheelelwa nenge dhikalandithwepo dhe tepo oshimaliwa.

Oshipululitho, oshipululitho shika osho oshinima hashi tulwa konima yembakumbaku hashi tete mo omwiidhi mepya sho hashi yelekanitha nawa evi liwape oku kunwa. Iipululitho ohayi kwathele aakwashigwana evi li kale lya elekathana mo mepya mu vule wo oku kunwa nawa.

Oshikunino shoohi, ndika olyo ehala mpoka aantu haya tekula nenge haya sile oshimpwiyu oohi dha yooloka thana oohi ndhika ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa momeya moka dhili, oohi dnhika aantu ohaye dhi tekula nee yavule okudhilongitha ngaashi osheelelwa nenge yedhi landi thepo yamone oshimaliwa, ethimbo limwe oohi ohadhi tekulwa woo aantu taya ningi omapekaapeko giinamwenyo.

Oshikuku shoondjuhwa. Oshikuku shoondjuhwa olyo ehala moka hamu tekulwa oondjuhwa, ano hadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene. Oondjuhwa dhoka ohadhi tekulwa dhi koke, nenge dhi vale omayi ngoka haga landithwapo opo geetepo oshimaliwa. Oondjuhwa dhimwe ohadhi tekulwa wo dhi koke, dho dhininge osheelelwa shaantu.

Ongombe shika osho oshinamwenyo hashi adhika komagumbo gomiti oshowo koohambo. Ongombe ohayi longithwa okupulula momapya yo ohayi tutu iinima mbyoka iidhigu. Oongombe ohadhi kandwa omahini dho ohadhi si ngele dhasi oha dhi ningi po osheelelwa.

Onkambe. Onkambe oyo oshinamwenyo sha fa ondoongi. Kakele sho oshinene, sho oshi na omushila omule. Oonkambe ohadhi longithwa koofaalama, okututithwa iinima, dho tadhi longithwa wo okupulula momapya. Oonkambe odha simanekwa unene, oshoka ohadhi kwathele okuhinga nokuutemba woondoongi, dho ohadhi longithwa wo onga osheenditho.

Okuti olyo ehala ndjoka lili kokule nomagumbo, nenge lili kokule noondoolopa. Mokuti ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana, mbyoka hayi ithanwa iiyamakuti, mo ohamu adhika wo oondundu, omamanya, nomiti.

Omboga Omboga osho shimwe shomiikwamboga mbyoka hayi pumbwa oku telekwa manga inooyi lya. Oomboga odhili pamaludhi ga yoolokathana ngaashi: omboga yOshiwambo, omboga yOshindowishi, omutete nomikwawo wo dhimwe dha gwedhwa po. Oomboga ndhika ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu to dhi tekele , to dhi helele ngweye to dhi pe wo uuhoho.

Oshikunino shiimeno ehala ndyoka ha pu kunwa iimeno ya yoolokathana ngashi omatama, oonyanga, oomboga. Oshikunino shika ohashi vulu okulunwa asmtu ya landithe iimeno nenge ya ningila ya kale taya kutha ko iikulta yawo yene.

Okuti Okuti olyo ehala ndyoka lyi li kokule noondoolopa lyo lyi li kokule nomagumbo. Mokuti ohamu adhika oondundu ,omiti niinamwenyo yiiyamakuti. Okuti omo mehala ewanawa oku talelapo, oshoka oho adhamo iinamwenyo ya yoolokathana mbyoka ho vulu okutala ngweye to ilongo mo wo uuyelele owundji.

Oombwa, ombwa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka aantu haya vulu oku kala yena momagumbo gawo. Ombwa oshinamwenyo shoka hashi li onyama sho ohashi nu wo omeya. Oombwa ohadhi tugamene momagumbo getu tadhi kaleke kokule oombudhi.

Elugo. Elugo ehala lyokulongekidhila iikulya. Pelugo ohapu adhika iinima ya yoolokathana ngaashi oosindo, oombiga noombele. Pelugo ohapu longekidhilwa iikulya ya yoolokathana ngaashi iimbombo, oomboga noomboloto.

Oshikunino shoohi. Ndika olyo ehala moka hamu tekulwa oohi dha yoolokathana ano hadhi silwa oshimwiyu komuntu yemwene. Oohi dhika ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa momeya moka dhili. Oohi dhika ohadhi tekulwa nomalalakano ga yoolokathana yamwe ohaa tekula dhininge dhikoke yoyekedhi longithe osheelelwa yamwe ohaadhi tekula wo yedhi landithepo opo yamonemo oshimaliwa.

Oshikunino shoohi. Oshikunino shoohi ndika olyo ehala mpoka oohi ha dhi tekulwa, nenge ha dhi silwa oshimpwiyu. Oohi oha dhi tekulwa nee, uuna ta dhi pewa iikulya, dho ta dhi opalekelwa momeya moka dhili. Oohi ndhika oha dhi tekulwa opo dhi koke dhi ningepo osheelelwa, nenge dhi landithwepo opo dhi etepo oshimaliwa.

Oshikunino shoohi Oshikunino shoohi olyo ehala mpoka hapu tekulwa oohi dha yoolokathana, ano hadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene. Oohi ndhika ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa omeya moka dhi li. Oohi ndhika ohadhi tekulwa dhi koke dhi ninge osheelelwa nenge dhi vule oku ka landithwa po dhi ete po iimaliwa.

Oshikunino shoohi, ndika olyo ehala mpoka hapu tekulwa oohi dha yoolokathana ano hadhi silwa oshimpwiyu komuntu. Omuntu oha tekula oohi ndhika tedhi pe iikulya ye tedhi opalekele omeya. Oohi ohadhi tekulwa dhi koke dhi wape dhi ninge osheelelwa nenge dhi landithwe po, opo dhi ete po iimaliwa.

Okuti. Okuti ndika olyo ehala ndoka lili kokule noondoolopa nenge kokule nomagumbo. Mokuti ohamu adhika oomwiidhi oshowo omiti mokuti kamuna omeya ogendji omuna uudhiya uushona hawu kala wuna omeya

Oondunda odho ehala lyoka lya yeluka li vule omahala omakwa wo. Oondundu ohadhi adhika muushimba. Koondundu oha ku kala kuna omamanya, omiti osho woo iihwa. Koondundu okuna iikololo moka hamu holama iinamwenyo.

Omukunkulo gwefuta, ndika olyo ehala ndoka lyili kooha dhefuta haku adhika uumeya, omamanya oshowo evi lya tuta lya talala. Aantu ohaya zi komahala ga yoolokathana taayi ya ka kuutumbe kooha dhefuta yo taya dhike uundunda yo taya yala wo uulapi wayo kooha dhefuta, taya pupu okambepo haka ka talala taka ziilile momeya.

Oshikuku shoondjuhwa, dhika oondjuhwa hadhi tekulwa nenge hadhi munwa komuntu yemwene hedhi sile oshipwuyu tedhipe omeya oshowo iikulya. Oondjuhwa ohadhi tekulwa dhivale omayi ogendji gatendulwe nenge galandithwe po.

Okuti olyo hela ndoka li li kokule nomagumbo lyo olyi li kokule noondolopa. Mokuti lha mu adhika iinamwenyo ngaashi oondjamba, uupundja noonkoshi. Mokuti muka ohamu adhika wo oondundu, uuthima womeya, omiti nomamanya.

Iihongomwa mbika oyo iinima mbyoka hayi vulu oku etwapo tayi hongwa miiti nenge tayi hongwa meloya. Iihongomwa ohayi vulu okukala iinima yayoolokathana ngaashi iipundi, iitafula niikwatelwa.

Oongombe Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi vulu oku adhika komagumbo gomiti nenge koohambo. Oongombe ohadhi li omwiidhi dho ohadhi nu wo omeya muundombe. Oongombe ohatu dhi kanda omahini ngoka hatu li ngele dha si ohatu kutha ko wo oonyama kudho tse tatu kutha ko iipa tatu yi longitha okuninga iizalomwa.

Iiyimati oyo iimeno mbyoka hayi mene uuna yakunwa komuntu yemwene . Yo tayi tulako iiyimati yokuliwa. Iiyimati Ohayi imi nduno uuna yasilwa oshimpwiyu . Omuntu eyi tekela, ye eyi pa wo uuhoho.

Iikunino yoohi ,iikunino yoohi ndika olyo ehala moka hamu tekulilwa oohi dha yoolokathana ano oohi tadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene oohi ohadhi silwa oshimpwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhi opalekelwa wo momeya moka dhili ,oohi dhika ohadhi tekulwa opo dhikoke dhi ninge osheelelwa nenge dhi vule okulandithwa po dhii ete po iimaliwa.

OWelwitschia, welwitschia osho oshimeno shoka sha simana moshilongo shaNamibia hashi adhika moNamib Desert. Oshimeno shika ohashi vulu okuninga oomvula dha adha pu ne inaashi mona omeya, oshoka oshi na omidhi omile ndhoka hadhi hiti mevi dhi ka konge mo omeya.

Iikwamboga. Iikwamboga oyo iimeno mbyoka ihaayi liwa manga inaayi pya nenge manga inaayi telekwa. Iikwamboga ongaashi nee oonyanga, omboga, iihakautu noshowo iinima yilwe ya gwedhwa po. Iikwamboga oya simana molutu lwomuntu oshoka ohayi gandja uundjolowele.

Okuti. Okuti ndika olyo ehala hali kala li li kokule naantu nenge li li kokule nondoolopa. Mokuti ohamu adhika nee omiti odhindji niihwa oyindji. Ohamu adhika wo omamanya, noondundu, nuumeya wuli po owala uushona.

Iimeno oyo omiti dhoka hadhi kunwa komuntu yemwene heyi sile oshimpwiyu. Iimeno oyili pamaludhi gaali opena iiyimati po opena iikwamboga. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu tayi tekelwa omeya, tayi tudhwa omwiidhi pomakota yo tayi tekelwa woo omeya gagwana.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene, hashi zi mokuti , hashi li omafo noomwiidhi. Ondjamba ohayi vulu nokwiiyoga momeya mondombe. Ondjamba oya tya oshipa oshikukutu nomayinga geli gaali geli komeho.

Osikepa, osikepa osho oshenditho shoka ha sheende kombanda yomeya, osikepa ohayi kwathele aatalelipo yatale omahala ga yoolokathana itaaya lyata momeya, osikepa ohayi kwathele woo okututa iinima, okuza kehala lyontumba tayi fala woo kehala ekwawo.

Oshikunino, ndika olyo ehala mpoka hapu kunwa iimeno yayoolokathana hayi silwa oshimwiyu komuntu. Iimeno mbika ohayi kunwa ne yaningilwa yikoke yivule okukala tayi liwa nenge tayi landithwa po, yo yimwe tayi ningilwa wo aalongwa yi ilonge sha.

Elugo olyo ehala megumbo hali longithwa okulongekidh iikulya . Melugo ohamu adhika iinima ngaashi omasiga, oombiga , iiyaha oshowoo iikulya.

Okuti, ndika olyo ehala ndyoka lili ko kule noondolopa. Muna oondundu omamanya nomiiti. Mokuti ohamu adhikwa iinamwenyo yiiyamakuti mbyoka ya nika oshiponga na inayi pitikwa oku kala mokati kaantu.

Iimeno Iimeno oyo omiti ndhoka hadhi kunwa komuntu yemwene, e tedhi sile oshimpwiyu. Aantu ohaya kunu iimeno ya yoolokathana ngaashi iiyimati nenge iikwamboga. Aantu ohaya sile nee iimeno mbika oshimpwiyu ta ye yi pe omeya, yo tayi pewa wo uuhoho.

Oshikuku shoondjuhwa, moshikuku shondjuhwa ohamu adhika oondjuhwa dhoka dhili mo tadhi tekulwa tadhi silwa oshimpwiyu okmuntu yemwene. Oondjuhwa dhika ohadhi silwa ne oshimbpwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhi pewa wo yemomeya. Oondjuhwa ohadhi tekulwa opo dhi koke nengedhi vale ano omayi ngoka haga landithwa po, dho dhininge wo oshiyelelwa.

Iiyamakuti, iiyamakuti oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti iinamwenyo mbika oya nika ne oshiponga nolundji ihayi kala yili mokati kaantu. Iiyamakuti iinamwenyo ngaashi onkolo, oonduli ,oondjamba niinamwenyo wo yimwe ya gwedhwapo.

Elugo, elugo olyo ehala ndoka hapu longekidhilwa iikulya. Pelugo ohapu adhika iinima ngaashi omasiga, iiyuma oshowo iikulya. Pelugo opo wo hapu hukulilwa iikulya nenge mpoka hapu topolelwa iikulya miiyaha.

Oshikunino shoohi Ndika olyo ehala lyoku tekula oohi, dhi koke dho dhi vule okuninga osheelelwa nenge dhi landithwe po, dhi e te po iimaliwa. Oohi ndhika ohadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene, tedhi pe iikulya, ye tedhi opalekele wo momeya.

Ondjamba Ondjamba osho oshinamwenyo oshinene hashi zi mokuti nenge hashi kala momuthitu. Ondjamba ohayi li omwiidhi nomafo. Uundjambwena mboka uushona ohawu nu omahini. Ondjamba oshinamwenyo sha nika oshiponga no ihashi pumbwa oku dhanithwa nenge oku hedhwa popepi kaantu.

Oshikuku shoondjuhwa! Oshikuku shoondjuhwa ndjoka ehala mpoka haputekulwa oondjuhwa ano dhilipo tadhisilwa oshipwiyu kaantu. Oondjuhwa dhika ohadhi silwa oshimpwiyu tadhipewa iikulya, omeya, yotadhi opalekelwa woo pehala mpoka dhili. Oondjuhwa dhika ohadhitekulwa opo dhikoke dhilandithwepo, nenge dhivale omayi ngoka haga landithwapo woo.

Okuti, okuti ndika olyo ehala ndyoka li li kokule noondolopa lyo oli li kokule nomagumbo gaantu. Mokuti ohamu adhika iinima yayoolokathana ngaashi oondundu, omiti, omamanya osho wo iiyamakuti.

Oshikuku shoondjuhwa. Oshikuku shoondjuhwa ndika ehala moka hamu tekulwa oondjuhwa dhi koke nenge dhi vale omayi ngoka haga ka landithwa po. Oondjuhwa ndhika ohadhi tekulwa nomalalakano ga yoolokathana. Omayi gadho ga landithwe po nenge uuyuhwena wu koke wu vuke okulandithwa po, wo thimbo limwe tawu ningi po osheelelwa.

Oohi, oohi odho dhimwe dhominamwenyo mbyoka hayi adhika momeya. Oohi odhili pamaludhi ogendji gayoolokathana. Oohi ohadhi kala dhili momeya dho ohadhi li iikulya mbyoka hayi mene momeya.

Oshikunino shoohi, ndika olyo ehala lyoku tekulila oohi dha yoolokathana, oohi hadhi silwa oshimpwiyu komuntu, hedhi pe iikulya ye ta opaleke momeya gadho. Oohi ndhino ohadhi tekulwa nee dhi wape oku landithwa nenge odho dhi ninge po osheelelwa.

Embakumbaku olyo osheenditho shoka hashi tulwa omatemo konima hashi pulula ano momapya. Embakumbaku ohali tete mo oomwiidhi nenge ohali pulula momapya opo mepya mukale mwa yelekana mu vulwe okukunwa.

Oshikunino shoohi ndika olyo ehala lyokutekulila oohi dhayoolokathana, hadhi silwa oshipwiyu komuntu yemwene, hedhi pe iikulya ye tedhi opalekele woo momeya moka dhili. Oohi ohadhi tekulwa opo dhininge oshiyelelwa nenge dhi landithwe po dhi ete po oshimaliwa.

Oshikuku shoondjuhwa, oshikuku shoondjuhwa ndika ehala poka oondjuhwa hadhitekulwa nenge hadhisilwa oshipwiyu komuntu, oondjuhwa dhika ohadhisilwa oshipwiyu tadhi pewa iikulya dho tadhipewa wo omeya ngokunwa, oshikuku shoondjuhwa shika ohashiningwapo una omuntu ahala okutendulitha omayi nenge ahala akale halanditha omayi.

Oshipululitho , shika osho oshinima hashikala konima yembakumbaku hashitete omwiidhi sho ohashipulula wo momapya, oshipululitho shino ohashikwathele okukuthamo omwidhi mevi opo muvule okukunwa nenge oku longekidhilwa okukuna.

Ongombe. Ongombe osho shimwe shomiinamwenuo mbyoka hayi adhika komagumbo gomiti dho ohadhi adhika woo koohambo Oongombe ohadhi kwathele aantu oku pulula momapya dho ohadhi tumbe woo iinima mbyoka itayi vulika komuntu . Oongombe ngele dhasi ohadhi tupe onyama dho tadhi tupe woo oshipa sho tadhi longithwa okuninga iizalomwa

Okuti, okuti okwo ehala ndjoka lyili kokule noondoolopa lyo olyili kokule naantu. Mokuti ohamu adhika iiyamakuti, oondundu, omakololo, omiti osho wo iihwa. Aatalelipo oyendji ohaya yi yaka talelepo mokuti opo ya wape oku mona iinima ya yoolokathana.

Onduli oyo yimwe yomiiyamakuti ano yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi zi mokuti . Onduli oshinamwenyo oshile, shi na omagulu omale nothingo onde . Olwaala londuli olushunga lu na omayala omatokele, onduli ohayi li oomwiidhi nomafo.

Ondu osho oshinamwenyo oshile shi na omagulu omale, sho oshi na othingo onde. Onduli ohayi kala yi li mokuti ha yi li omafa nomwiidhi.

Onduli. Onduli shika oshinamwenyo oshile shina omagulu omale sho oshina othingo onde. Onduli onshunga ya tya omayala omatokele. Onduli ohayi li oomwiidhi nomafo giimeno.

Oshikunino shoohii, oshikunino shoohii ndika ehala poka hapu tekulilwa oohii dhayolokathana hadhi tekulwa dhininge onene dhi wa pe dhi ninge oshelelwa nenge dhi landithwe po dhe ete po iimaliwa, oohii ohadhi tekulwa tadhi silwa oshipwiyu, tadhi landelwa iikulya nenge tadhi opalekelwa momeya moka dhili.

Omuthitu, omuthitu ndika olyo ehala ndyoka lili kokule naantu ano lyili kokule nondoolopa. Momuthitu ohamu adhika iinima ya yoolokathana ngaashi oondundu, omamanya, omiti, niiyamakuti. Momuthitu ehala ndyoka lya ngungumana nawa newanawa oku vululukilwa, okutya ola nika wo oshiponga.

Oshikuku shoondjuhwa. Ndika olo ehala moka hamu tekulwa oondjuhwa, hadhi tekulwa ano dhi tendule omayi, nenge dhi vale omayi ngoka taga ka landithwa. Oondjuhwa ohadhi tekulwa tadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene tedhi pe iikulya, ye tedhi opalekele pehala mpoka dhi li.

Oshikunino shOohi, oshikunin shoohi olyo ehala moka hamu tekulilwa Oohi dha yoolokathana, hadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene tedhi pe iikulya ye tedhi opalekele momeya moka dhili. Oku tekula Oohi dhoka ohaku kokitha oohi dhi wape dhi ninge osheelelwa nenge dhi landithwepo uuna dha koka.

Okuti ndika olyo ehala lili kokule noondolopa, moka hamu adhika iinamwenyo yayoolokathana , mokuti ohamu adhika oondundu, omamanya, iihwa oshowoo omiti.

Oshikunino, oshikunino shika osho ehala ndoka omuntu ha kunu iimeno ye eteyi sile oshimpwiyu. Iimeno mbika ohayi silwa oshipwiyu tayi tekelwa omeya, tayi mono etango lyagwana, tayi mono uuhoho yo tayi helelwa wo. Iimeno ohayi kunwa, opo omuntu a vule oku mona mo ye yokulya ye ta landitha wo a mone oshimaliwa.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya hadhi kwatwa momeya dhikalongithwe onga osheelelwa nenge dhikalandithwepo dheetepo oshimaliwa oohi ohadhi adhika momeya gefundja nenge momatale.

Oshikunino shoohi olyo ehala lyokutekulila oohi dhayoolokathana , hadhi tekulwa opo dhi ninge osheelelwa nenge dhi ninge dhokulanditha. Oohi ndhika ohadhi tekulwa komuntu yemwene tedhi pe iikulya, ye tedhi opaleke momeya moka dhili.

Okuti olyo ehala ndyoka lili kokule nomagumbo noondoolopa. Mokuti ohamu adhika oondundu, omiti, omamanya nosho wo iiyamakuti. Okuti ehala ewanawa nomuntu ngele toka talelapo, oshoka oho adhamo iinamwenyo ya yoolokathana, ngwe to ilongomo wo iinima oyindji.

Iikulya yoohi, oohi uuna tadhi tekulwa ohadhi pewa nee iikulya yayoolokathana ngaashi, uumboloto, uufuma, uuhi uushuushuuka, popena woo iikulya yimwe mbyoka hayi landwa moositola. Oohi uuna tadhi tekulwa ohadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene, oye tadhi kongele iikulya, ye tedhi opalekele woo momeya moka dhili.

Oshikunino shoondjuhwa Oshikunino shoondjuhwa olyo ehala lyokutekulila oondjuhwa dha yoolokathana dhi ninge oonene. Oondjuhwa ohadhi vala nduno omayi ngoka haga tendulwa ga ninge uuyuhwena nenge omayi ga landithwe po ge ete po iimaliwa. Oondjuhwa uuna dha mana okutekulwa ohadhi vulu okudhipagwa po dhi ninge osheelelwa nenge dhi landithwe po.

Onkanga shika osho oludhi lwoshinamwenyo lwoodhila ,onkanga ohayi vala omayi etayi tendula oonkanga ohadhi longithwa onga osheelelwa dho ohadhi landithwa wo dhi ete po oshimaliwa.

Oshikunino shoohii, ndika olyo ehala mpoka haputekula oohii dhayoloka thana ano hadhisilwa oshipwiyu komuntu yemwene, oohii ohadhi tekulwa mokupewa iikulya dho tadhi opalekelwa wo momeya moka hadhikala, elalakano lyokutekula oohii dhika odhikoke dhiwape dhininge oshelelwa nenge dhivule oku landithwapo.

Oshikunino shoohii, ndika olyo ehala poka haputekulwa oohii dhayoloka thana ano hadhisilwa oshipwiyu komuntu yemwene, oohii dhika ohadhi tekulwa tadhipewa iikulya dho tadhi opalekelwa wo momeya moka dhili, omalalakano gokutekula oohii ohangakala ngayoloka thana, dhimwe okudhitekula dhininge oshelelwa, dhimwe okudhitekula omuntu avule oku kedhilandithapo dho dhimwe otadhitekulwa wo neyilongo.

Iiyamakuti, iiyamakuti mbika oyo iinamwenyo mbyoka ha yaadhika mokuti. Ano hayi zi nenge yili kokule nomagumbo oshowo nondoolopa. Iiholelwa yiiyamakuti ongaashi onduli, uupundja, ongolo, niinamwenyo wo yilwe ya gwedhwapo. Iiyamakuti yimwe ohayi li omwiidhi nomafo yo yimwe oha yili iinamwenyo iikwawo.

Oshikunino shiimeno. Mbika oyo iimeno mbyoka hayi kunwa komuntu yemwene ete yi sile oshimpwiyu. Omuntu oha vulu nee okukuna iiyimati nenge iikwamboga. Iimeno mbika ohayi silwa oshimpwiyu tayi tekelwa, tayi pewa uuhoho yo tayi helelwa wo.

Oohi, oohi osho shimweshomiinamwenyo yomomeya, ano hashi vulu okutekulwa komuntu nenge hayi koko kuyo yene. Oohi ohadhi longithwa onga osheelelwa dho thimbo limwe ohadhi kwatwa aantu ye dhi landithe po, opo dhi ete po wo oshimaliwa.

Ondjamba oshinamwenyo oshinene shoka hashi kala mokuti. Ondjamba ohayi vala uundjambona mboka hawu tekulwa kuyina sigo tawu vulu okwiinyangela wowene. Oondjamba ohadhi li omwiidhi nomafo.

Oongombe ohadhi adhika komagumbo gomiti osho woo koohambo. Oongombe odho iinamwenyo mbyoka hayi kwathele okuninga omahini, hayi kwathele okupulula momapya osho woo ohayi vulu okukiningila osheelelwa shaantu.

Oshikunino shoohi, oshikunino shoohi olyo ehala moka hamu tekulilwa Oohi dha yoolokathana, hadhi tekulwa ano dhi ninge osheelelwa nenge dhi ningepo dhoku landithwa. Oohi ohadhi tekulwa tadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene, tedhi pe iikulya ya gwana ye ta opaleke wo momeya moka dhili.

Oshikuku shoondjuhwa. Oshikuku shoondjuhwa ndika olyo ehala hali tekulilwa oondjuhwa dhikoke nenge dhivule oku tendula omayi . Oondjuhwa ngele tadhi tekulwa ohadhi vulu oku etapo iinima ya yoolokathana ngaashi omayi dho tadhi etapo woo uuyuhwena nenge dhi koke dhika kale osheelelwa.

Iimeno, iimeno oyo omiti dhoka hadhi kunwa komuntu ye mwene ye teyi sile oshimpwiyu. Iimeno ongaashi nee iiyimati niikwamboga. Iimeno mbika ohayi silwa oshimpwiyu tayi tekelwa omeya ga gwana, yo tayi pewa wo uuhoho. Aantu ohaya kunu iimeno opo yi ilonge iinima oyindji kombinga yiimeno yo taya kunu wo ya ningila yawo yokulya.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kwathele aantu. Oohi ohadhi kwathele aantu oku ninga oshiyelelwa, nohadhi kwathele aantu oku landithwa po dheetele aantu iimaliwa. Oohi ohadhi kwatwa momeya ngaashi omeya gomvula nosho woo omeya ngoka haga kunguluka okuza kiitopolwa yimwe.

Oshikunino shoohi, moshikunino shoohi ohamu adhika oohi dha yoolokathana. Oohi ndhika ohadhi longithwa kaakwashigwana onga osheelelwa nenge haye dhi longitha woo okumona iimaliwa.

Onduli shika osho oshinamwenyo oshishunga shina omayala omatokele. Onduli oyina othingo onde nomagulu omale. Oonduli ohadhi li oomwiidhi nomafo.

Omeya oshinima sha simana unene oshoka ohashi kwathele aakwashigwana, omeya ohaga kwathele aantu mokunwa oha kwathele iimeno niinamwenyo. Omeya ohaga pe aantu ookulya ngaashi oohi nomafuma.

Iikulya yoohi . Mbika oyo iikulya yoohi mbyoka hayi tadhi tekulwa nenge tadhi silwa oshimpwiyu. Oohi ohadhili nee iikulya ya yoolokathana ngaashi oomboloto, uufuma uushona, uuhi mboka uushona ,niikulya woo mbyoka hayi landwa moositola.

Okuti ndika olyo ehala li li kokule noondoolopa noli li kokule nomagumbo. Mokuti ohamu adhika oondundu, omamanya, omiti oshowo iinamwenyo mbyoka yiiyamakuti. Okuti olyo ehala ewanawa nokutalelwa po kaatalelipo, oshoka ohaya adha mo iinima oyindji ya yoolokathana mbyoka taya kala ye na ohokwe mu yo.

Oshikuku shoondjuhwa, ndika olyo ehala mpoka hapu tekulwa oondjuhwa, ano hadhi silwa oshimpwiyu komuntu. Oondjuhwa oha dhi silwa oshimpwiyu ta dhi pewa iikulya, dho tadhi pewa woo omeya gokunwa. Oha dhi tekulwa dhivale omayi, ngoka haga ka landithwapo nenge dhi tendule dhininge odhindji, dho dhi landithwe po.

Onduli, onduli shika osho oshinamwenyo sha simanekwa moshilongo shaNamibia. Onduli oshinamwenyo oshishunga, shina uutototona uutokele. Onduli oyina othingo onde, nomagulu omale. Onduli ohayi li omafo nomwiidhi.

Iimeno Iimeno oyo omiti ndhoka hadhi kunwa komuntu yemwene. He yi kunu e yi sile oshimpwiyu ye teyi tonatele. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu tayi tutilwa uuhoho, yo tayi helelwa, yo tayi pewa omeya, . Iimeno ohayi vulu okukala ya kunwa onga iiyimati nenge onga iikwamboga.

Iikulya yopamuthigululwakalo Iikulya yopamuthigululwakalo oyo iikulya mbyoka hayi adhika momapya nenge hayi teywa momapya. Iikulya yopamuthigululwakalo oya yooloka nee, opena ngaashi omakunde, oofukwa, iilya, oomboga. Iikulya mbika olwindji ihayi adhika naanaa moositola ihe ohayi adhika owala kaakwashigwana taya landitha oshoka ohayi kuthwa momapya.

Embakumbaku, embakumbaku shika oshenditho shoka hashitete nenge hashipulula momapya, omambakumbaku oha ngalongithwa oku tetamo omwidhi nenge oku yelekanitha evi mepya muwape oku kunwa.

Ongombe osho ishinamwe oshinene hashi adhika komikunda nosho woo koohambo. Oongombe ohadhi kwathe aantu okupulula momapya dho ohadhi kandwa woo omahini. Uuna ongombe yasi aantu ohaya kuthako oshipa shawo yo taya longitha onyama yawo onga oshihelelwa.

Embakumbaku olyo oshiyenditho shoka shina omalola omanene hashi pulula momapya. Okupulula momapya nduno ohaku longekidhile aantu iilonga opo yavule okuka kuna momapya yo yavule woo okuteyamo iilya. Embakumbaku ohali kwathele aanilonga yomomapya opo yavule okumenitha iilya yawo yuukilila.

Iimeno Iimeno oyo omiti ndhoka hadhi kunwa komuntu yemwene ye tedhi sile oshimpwiyu. Iimeno opu na ngaashi oomboga, omatama oshowo oongongo. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu tayi pewa uuhoho yo otayi tekelwa omeya.

Okuti ehala ndyoka lyili kokule nondoolopa oshowo omagumbo. Ohamu adhika omamanya, iihwa nuundombe womeya. Omuna iiyamakuti ya yoolokothana mbyoka ya nika oshiponga.

Oondundu odho omahala ngoka ga yeluka ge vule omahala omakwawo unene haga adhika muushimba. Moondundu ohamu adhika omakololo moka hamu holama iinamwenyo nenge hamu adhika omamanya, omiti nenge iihwa.

Omeya ohaga adhika pomahala gayoolokathana ngaashi moondolopa nenge pomahala ngoka gokomagumbo gomiti. Omeya ohage etele aantu iikulya osho woo ohaga kwathele aantu yakale haya kuthamo omeya kokunwa nogo kuyoga iinima yawo.

Uunamapya , nguka ogo omukalo gwoku longa mepya moka ano omuntu ho kunu iimeno etayi koko ngoye wukeyi teye konima. Uunamapya owa simana oshoka ohawu etele aantu iikulya popepi, wo owa simana wo osho oto vulu oku etapo ongeshefa yoye uunamapya.

Omukunkulo gwefuta Omukunkulo gwefuta olyo efala ndyoka li li kooha dhefuta hono haku adhika omamanya, oonkankolotsa noshowo evi lya talala. Komukunkulo gwefuta huka ohaku kalwa kaantu oyendji unene aatalelipo mboka haya zi komahala ga yoolokathana, haya yi ko ya ka uve ombepo ndjoka ya talala yo ya vululukithe omadhiladhilo nomalutu gawo.

Oshikunino shiimeno nguka ogwo omukalo gwoku kuna iimeno etoyi sile oshimpwiyu. Iikunino yiimeno yasimana oshoka ohayi eta po iikulya yo tayi eta po iimaliwa. Iikunino yiimeno ohayi pu ninga ndele ohayi pumbwa oku silwa oshimpwiyu.

Egumbo' Egumbo olyo ehala moka hamu zi aakwanezimo niinima yawo ayihe mbyoka haya vulu okulongitha. Megumbo omu na oondunda dhokulala, omu na elugo, omu na ondunda moka hamu kala mwa kuutumbwa oshowo omu na okandjugo nokayiyogelo.

Oshikunino shoohi, ndika olyo ehala moka ha mu tekulwa oohi. Oohi ndhoka ha dhi tekulwa oha dhi kala nduno dha yoolokathana. Oohi ndhika oha dhi tekulwa, opo aantu ye dhi landithe po, nenge dhi tekula dhi ninge dhawo dhoku kya.

Oshikunino shoohi, Oshikunino shoohi ndika olyo ehala lyoku tekulila oohi dhayoolokathana. Oohi dhika una tadhi tekulwa ohadhi silwa nee oshimpwiyu komuntu yemwene. Hedhi sile oshimpwiyu tedhi pe iikulya ye tedhi opalekele wo omeya. Oohi dhino ngele tadhi tekulwa ohadhi tekulwa dhi kale osheelelwa nenge dhi ninge dhoku landithwa.

Oshikunino shoohi Ndika olyo ehala lyokutekulila oohi dha yoolokathana hadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene, tedhi pe iikulya ye tedhi opalekele omeya. Oohi ndhika ohadhi tekulwa, opo dhi kale osheelelwa nenge dhi kale hadhi landithwa.

Okuti, okuti olyo ehala ndoka lili kokule nomagumbo lyo lili kokule nondoolopa. Mokuti ohamu adhika oondundu, omamanya, omiti oshowo iiyamakuti. Mokuti omehala ewanawa noku talelapo kaatalelipo oshoka ohaya monomo iiyamakuti yayoolokathana.

Ongolo! Ongolo osho oshinamwenyo shoka shina omayala omatokele nomayala omaluudhe. Ongolo ohayi adhika miitopolwa ya Afrika. Ongolo ohayi li omwiidhi, omafo nomiti.

Oshimbombo, oshimbombo osho shimwe shomiikulya yoshiwambo shoka sha simana. Oshimbombo ohashi telekwa muusila womahangu, etashi hukulilwa melilo. Elilo olyo oshikwatelwa shoka sha tungwa moombale. Oshimbombo osha simana oshoka ohashi ulike esimano lyoshituthi shontumba nenge lyethimbo ndjoka lyilipo.

Oshikunino shoohi, ndika olye ehala hamu tekulilwa oohi dha yoolokatha, ano hadhi tekulwa opo dhi ninge oshiyeelelwa nenge dhi ninge dhoku landitha. Oohi ngele otadhi tekulwa ohadhi silwa oshimpwiyu komuntu yemwene, oye tedhipe iikulya, ye ta opaleke wo momeya moka dhili.

Oondundu, oondundu ndhika olyo evi ndyoka lyagongala lyayeluka. Koondundu ohaku adhika nee omamanya, omiti oshowo iihwa. Oondundu ohaku kala kuna iinamwenyo mbyoka hayi kala ya holama momakololo.

Okuti Okuti olyo ehala ndyoka li li kokule nomagumbo nonoondoolopa. Mokuti ohamu adhika oondundu, omamanya, omiti osho wo iinamwenyo yiiyamakuti. Okuti ehala ewanawa nokutalela po, oshoka omuntu oho mono mo iinamwenyo ya yoolokathana ngoye to ilongo mo oshindji.

Ongombe shika osho oshinamwenyo oshinene hashi longithwa okupulula momapya sho hashi eta po woo omahini. Ongombe ngele oya si ohayi vulu okuninga po onyama yo tayi gandja wo oshipa shi longithwe po okuninga iizalomwa.

Oondama dhoohi. Oondama dhoohi ndhika olyo ehala lyoku tekulila oohi dhayoolokathana. Oohi ndhika ohadhi kala mo tadhi pewa omeya noku pewa iikulya. Oohi ndhika ohadhi kala mo tadhi tekulwa dhi ninge ongeshefa yaantu.

Iimeno Iimeno odho omiti ndhoka hadhi kunwa komuntu yemwene hedhi sile oshimpwiyu. Iimeno mbika oyi li pamaludhi paali. Opu na iiyimati osho wo iikwamboga. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu tayi tekelwa yo tayi pewa wo uuhoho.

Embakumbaku shika osho oshiyenditho hashi longithwa okupulula nenge okuteta omwiidhi momapya. Embakumbaku ohali pulula momapya nenge ohali tetemo omwiidhi opo mepye muvule okukunwa aantu yi ilongekidhile okulonga momapya.

Embakumbaku osho osheenditho shoka hashi pulula nenge hadhi tetepo omwiidhi momapya . Embakumbaku ohali longithwa wo uuna aantu taya ningi iikunino, hali kwathele okweelekanitha momavi , lyo tali kuthapo wo oomwiidhi aantu yawape okukunamo.

Oshikunino shoohi ehala mpono hapu tekulilwa oohi. Aantu ihaya kutha oohi dha yoolokothana eta yiledhi tula pehala limwe nokudhitekula dhikoke. Oshikunino shoohi osha pumbwa okusilwa oshimpwiyu shi kale nomeya ga yela niikulya ya gwanena oohi adhihe.

Omuzalo gomuthigululwakalo goshiwambo. Aantu yomo miithigululwakalo goshiwambo oha zala iimizalo dhayolokathana, ngaashi oohema dhoontulo, odhelela, iipa, omapaya nomihanga. Omuthigululwakalo kehe ohagu zala omuzalo gwago gayoloka komi thigululwakalo omikwawo ngaashi aambalya oha zala uuputu.

Oshikuku shoondjuhwa, oshikuku shoondjuhwa ogo omunkalo goku tekula oondjuhwa, ano omuntu hotungupo nenge holongekidha okahala koku tekulila oondjuhwa dhoye , oshikuku shoondjuhwa ohashi pumbwa ne oku kala shina omeya niikulya yondjuhwa , ondjuhwa dhino ngele todhi tekula ohodhi sile ne oshipwiyu opo dhivule okuvala omayi ongendji nenge uuyuhwena owundji.

Oshikuku shoondjuhwa ndika olyo ehala moka hapu tekulilwa oondjuhwa tadhi pewa ano iikulya ,omeya ,dho tadhi opalekelwa wo pehala mpoka dhili. Oondjuhwa ndhika ohadhi tekulwa nee opo dhi koke dhi kale tadhi vala omayi ngoka gamwe haga ethwa ga tendulwe go gamwe taga landithwa po.

Oshikuku shoondjuhwa, ndika olyo ehala lyoku tekulila oondjuhwa hadhi tekulwa dhi ninge omayi dho dhi vale iiyuhwena. Oondjuhwa dhika ohadhi tekulwa opo dhi ka ninge po oshiyelelwa nenge dhi vule oku landithwa po dhi ete po oshimaliwa.

Oshikunino shoohi, ndika olyo ehala lyokutekulila oohi dhayoolokathana. Oohi ohadhi tekulwa tadhi silwa oshimpwiyu komuntu tedhi pe iikulya ye tedhi opalekele omeya. Oohi ndhino ohadhi tekulwa nduno dhininge osheelelwa nenge dhininge dhokulanditha.